Assalamu alaikum to gawasu dabaru da zasu temakamaka kamaida hankali kan ci gabanka memakon kwatanta kanka da wasu na farko dai shine ka kafa burinka ka kuma faiyace abun da kake so ka cimma busa ga ƙimomi ƙi mominka da muradin ka ba abinda wasu sukeyiba sannan se kabiya ka bibiyi ci gabanka ka ajjiye littafi ko jerin nasarorinka dan ganin yanda kake tafiya akan tafarki memakon kwatanta kanka da wasu dama idan mutun yace ze kwatanta kanshi da wasu ai yana tare da matsala saboda wani yafi wani ka tsaya dedai inda Allah ya ijjiyeka shine kawai bayani sannan karage yawan amfani da kafafan sa da zumunta suan haifar da kwatanci mara amfani sannan kazaba shafikan dake ƙarfafaka ka da ilimantarwa memakon waɗanda kesajin kaskanci se kanemi abun daze sa kai kanka kagamsu dashi ba wai kas ka kaje gurin abunda beda amfaniba balle yasaka ƙasƙanci da abubuwa makamantan haka sannan sekamaida hankali harkan ci gaban kanka kayi koyi da sababbin abubuwa ka inganta ƙwarewanka da aiki kan mafi kyawon sigan kanka sannan se gode wa Allah ako wane hali ka tsinci kanka yin godiya ga Allah yana temaka kawa wajen jin daɗin abun da kake dashi me makon kallon abunda wasu kedashi kaci gaba da ƙoƙari kamai da hakali kan tafiyarka Allah yasa mudace Allah yaimana jagora kuma nagode

Yauwa! Idan ina da hali, hali na a zahiri da zan zaɓi salo nai haɗa tsahuwar kyau, ado da na zamani. Abu mai sauƙi amma mai kyan gani misali kayan da ke da tsari da mai tsabta, launukan masu laushi amma da ɗan ɗan ƙaramin haske tare da haɗin kwanciyar hankali da kyau. To sune wannan ɗina. Sannan kuma tasirin da zai iya shafar zaɓi na, an haɗa tsofaffin kayan ƙawa, salo mai sauƙi, da kuma salon titi. Ina iya samun ƙwarin-gwiwa daga shahararrun mutane kamar; Ina iya samun tasiri da zai iya shafar zaɓi na ko in haɗa da tsofaffin kayan ƙawa, salon mai sauƙi da kuma salon titi. Ina iya samun ƙwarin-gwiwa daga shahararrun mutane kamar, kamar su Odire heb bo tai kyau da dalabi. Sannan kuma akwai ummm gashi nan da suna dan ƙir-ƙira da kuma da kuma ɗan ɗan-ɗano daga salon Janfananci. tsiu, me sunan shi daskandinabiya dan kyawon da bai wuce gona da iri ba. Kaifa wane irin salo kake so ka yi amfani da shi?

Yauwa ga wasu shahararrun masu ƙira akamfanonin tufafi da ake darajasu a duniya ko wanne nada nasa salon um da dalilan dayasa ake aunansu na daya kyekykyawan salo da tsada luxury fashion chanel guci da alexander mc queen da da ya haɗa shahara saboda ƙirarsu me sauki ?[ ]ƙirarsu me ban shi awa da salo na musamman ne salo na biyu kuma shine salo me sauki na har abada minimalist version zero da kos suna da sauƙin gani amma suna amfani da kayan ƙima masu son kyau me kwanciyan hankali da salo na masu wuce gona da iri suna ƙaunar su salo na uku kwararru da matasa street wire up wide supreme da fear of God suna haɗa salon titina da kayan kwalliya na zamani suna amfani da hotuna masu ƙayatarwa da yanke tufafi na zamani salo me kula da muhalli nan na huɗu kenan salo me kula da muhalli da halalcin aiki sustainable version Stella mc da reformation suna amfani da kayan da basa cutar da muhalli tare da tabbatar da an ƙera tufafunsu acikin halal sannan tufafi na gargajiya nada classic heritage blueberry da sunada ƙirar da tadaɗe kuma ana amfanida ita kuma har yanzu tana da tanada daraja.

yawwa Assalamu'alaikum bambancin dai ɗanɗano da jinɗaɗi a tufafi yanada mahimmanci dan samun Assalamu'alaikum bambancin dai ɗanɗano da jinɗaɗi a tufafi yana da mahimmanci dan samun kyan gani ba tare da rasa kwanciyan hankali ba ga wasu shawarwari na ɗaya ka zaɓa kayan da ke da aji a jiki kaman kayan auduga inda ke da laushi da daɗi a jiki kaman kayar auduga lilin da kayan yadi masu laushi suna ba da jindaɗi da annashuwa sannan ku na biyu ka zaɓi kaya masu kyau da kya kyakkyawan daɗi tufafin da suka daɗe da suka dace da jiki ba kaman tufafin da suka dace da jiki sosai kaman riga? mai kyau ko wando me kyau ko kuma atamfa ko les masu kyau dai wanda dai in kasa kai kanka zaka san ka sanya sun ma kyau a jiki daidai daidai to wannan lafiya lau sannan sai ka zaɓi takalma masu sauƙi da kyau irin su sinikas lukas ko takalmin da basu da tsini suna da daɗi sosai ga ya wurin tafiya mai nisa zaka iya sa takalmi mai tsini kaga wata ƙila ba zaka iya tafiyan mai nisa da shi ba zai wahalar da kai amma in ka samu takalmin da baida tsini kaman silifas ɗinnan da ake yayi yanzu da lofas da takalmi silifas masu kyau masu laushi? kayi amfani da su za su taimaka sosai kuma syna da kyau tare da tafiya da cikin hankali kwance kaje inda zaka ka dawo hankali kwance sannan ka haɗa kaya na ƴanci da na tsari misali ka saka hudis mai laushi da wando mai kyau ko jaket mai tsari da wando jins kun ga suma suna da kyau a jiki in aka sa suna dai da yawa ga dai kaɗan daga cikin su nan

Yauwa! Assalamu alaikum kamar ina jin daɗin salon sabon tufafi masu sauƙi amma na ƙayatarwa kun ga kamar wando jokers masu kyau hudes masu tsari da snickers masu sauƙi amma masu kyau suna da kyau sosai in aka sanya su a jiki musamman in mutum ya iya yin kwalliyar da su idan ka sa za su fito su yi kyau a jikinka sannan kuma yana bada damar jin dadi tare da kyan gani sosai ma sannan ka haɗa kaya na ƴanci da na tsari misali ka saka hudes mai laushi da wando mai kyau sannan ka haɗa shi da jacket shi ma ko ka samu jeans ka sanya shi ma yana da tsari sosai sannan kuma a gefe guda ban fiye son tufafi masu yawan girma ba ban fiye son tufafi masu yawan girma ba ko da yake tufafi masu faɗi na iya yin kyau wasu kuma nau'ikan suna da girma fiye da ƙima har suna rasa tsarinsu kuma ba su da kyau sosai saboda haka irin daidai-daidai wanda ba za su yi girman ba kuma ba za su tsarinsu ba na kyau emmm em to ehmmm in ka samu wannan zaka iya sanya su emmmm kamar material haka me... marar nauyi in ka same shi ka ɗinka ƴar doguwar rigarka shi ma ka ga yana da sauƙin sawa sannan yana da kyau a jiki wai ka samu ƴan dogayen rigunan nan da ake yayi ka saya ka sanya su ma suna yin kyau a jiki sosai sannan su na ƙara ƙawata kwalliya ka samu snickers ɗinka ka haɗa da su ko kuma ka takalmanka kwaba ka sanya masu kyau shi ma yana yana ƙara kyawu a wannan a wannan ɗin tufafi sosai ma Allah Ya sa mu dace.

? Assalamu alaikum shi dai fashon yana nuna halayan mutun da al'adunsa ta hanyoyi da dama yada mutun yake ɗaukan kaya yana iya baiyana halinsa ko yanada jarumta da kwazo yanzu misali wanda kesa kaya masu launika masu ƙayatarwa da zane zane na musamman yana iya kasancewa mutun me ƙwazo da son ficewa amma wanda ke zaɓar kaya na amma wanda ke zaɓar kaya masu sauki da launika marasa hayaniya yana iya kasan cewa me kwanciyan han kali da san kwarewa a asalin rayuwarsa a ɓangaran al'ada kuma kinga kaman tufafi sunada muhimmiyar ma'ana al'umma hausa misali, a al'ummar hausa kamar yanzu misali sunada shahararrun kayaiyaki kaman su babbar riga Yacciki da wando da hula akwasu zanna da atantanfofi lessu suka su matiriyal da dai sauran su su amtiriyal da sauran su wanda ke nuna asali da darajal al'ada haka kuma zamani yakawo sabbin salo kamar haɗakar kayan gargajiya da na zamani shine kaman su manyan riguna da atanfofi ne lesussuka ne da dai sauransu yau duk zamani ya kawo wannan ko me mitin keso shi ze iya amfani dashi sannan kuma wanda ke nuna sauyin rayuwa ta yadda mutane ke ɗaukan al'adunsu cikin yanayin yau da kullun wannan shine ɗan taƙyaican can bayani akan abun da na sani

Yauwa assalamu alaikum, a ganina dai hanya mafi kyau ta murnar biki itace tafi dacewa, tareda abinci mai daɗi, ayi kyakkyawan zumunci, da wani abun tunawa kodai wata muhummiyar aba ko wani gwanin sha'awa wannan yana birgeni saboda bukukuwa ya kamata su kasance na musamman kuma subar kyakkyawan tunani ko ta hanyar tattaunawa mai ma'ana wata kasada ko kuma wani lokaci na dariya tare. Sannan inaji cewa hanya mafi kyau dama lokaci na musamman itace yin abubuwa masu ma'ana tare da abokai ko iyali koda kuwa yana nufin cin abinci mai daɗi fita yawon shaƙatawa ko tattaunawa ta musamman mai zurfi. Dalilin dayasa wannan yake da mahimmanci gareni dalilin dayasa wannan yake da mahimmanci gareni, shine shi washan caja ko lokuttan shi washan farin ciki sun fi dorewa idan an rabasu da wasu kyawawan tunani da washu kyawawan tunani suna fin dauwama fiye da ƙaaya, ƙaaya ƙaaya ce. Kuma sannan suna kasancewa tareda waɗanda kake ƙauna yanasa bikin yafi zama na musamman, ya kuma ƙara armashi. Musamman idan aka fita yawon shaƙatawa um aje ayi zumunci da ƴan uwa da abokan arziƙi um sannan a samu nishaɗi tareda masoya da abokan arziƙi wannan biki yana ƙayatarwa sosai. um Allah yasa mu dace. um ɗan taƙaitaccen bayanin da zan bada kenan akan wannan um wallahi um ni um 

Yauwa, Assalamu alaikum. Bani da ƙwarewar da zan tuna amma zan iya bayyana irin yadda wani taron na musamman zai iya kasancewa. Misali taron aure da duk abubuwan da suka fi yadda suka tafi yadda ya kamata. Soyayyar amarya da ango tana bayyana sosai, jawaban zuƙiya na dangi da abokai, farin ciki na kowa da kowa yana haɗuwa da kuma wani abu da aka yi na musamman ba zato ba tsammani kamar yadda taron zai gudana kamar yadda taron zai gudana ana annashuwa, ana farin ciki, ana jin daɗi za’a iya wannan zai iya ba da ma’ana sannan a ɗauko mawaƙa a yi kide-kide, a yi raye-raye, a ci a sha a gwangwaje. Sannan kamar waƙa ko kuma kalaman yabo, abin da zai sa wannan taron ya zama abin tunawa shine jin daɗin kasancewa cikin wani abu mai muhimmanci tare da sauran mutane a ƙawata bikin sannan a kira makaɗa kala-kala, a sha rawa, a yi waƙa, a yi nishaɗi, a ci abinci mai daɗi tare da abokai da ’yan uwa da dangi, wannan zai ƙayatar sosai in sha Allahu. Ɗan abin da na fahimta da shi kenan musamman idan ango da amaryan suna son junansu sosai sun fahimci juna to wannan zai ba da ma’ana in an yi haka Allah yasa mu dace.

To dai abunda na fahimta akan wannan shine yayin da akeyin bikin nasarori ko manya ko ƙanana to lallai gaskiya na da muhimmanci saboda yana taimakawa wajen gane ci gaba da kuma ƙarfafa gwiwa sannan kuma ko nasarorin ƙanana suna tunatar damu game da ƙoƙarin da mukayi kuma suna taimaka mana mu ci gaba da jin daɗin tafiyan mu mu ci gaba da jin daɗin tafiyan mu mu ci gaba da jin daɗin tafiyar mu ko kuma suna taimaka mana mu ci gaba da jin daɗin tafiyar mu bikin nasarori yana kuma taimakawa wajen kasancewa cikin farin ciki da godiya maimakon mayar da hankali kawai ga sakamakon ƙarshe naga yana da kyau a gane da kuma yin murnar waɗannan lokutan cikin rayuwa zai iya zama abu mai sauƙi kamar bawa bawa kanka kyauta kamar bawa kanka kyauta ko wani abu makamancin haka. ko wani abu makamancin haka naga yana da kyau a gane da kuma yin murnanr waɗannan lokutan cikin rayuwa zai iya zama abu mai sauki kamar bawa kanka kyauta ko kuma raba wannan lokaci tareda abokai ko dangi yaya kakeji game da murnar nasarorin ka inaganin murnan nasarori ko manya ko ƙanana yanada matuƙar mahimmanci yana baka damar gane ci gaba da kuma tunani akan yadda ka tafi koda kuwa ƙananan nasarori ne. to wani lokaci ƙananan nasarori na iya rasa muhimmanci amma suna taka muhimmiyar raya a cikin babban tsarin.

to abunda na fihimta anan shine a cikin al'adun daban-daban akwai hanyoyi na musamman da ake amfani dasu wajen muranar hutuna ko manyan abubuwan alheri. kamar yanzu misali a cikin al'adun yammacin duniya ana muranar kirsimeti da taron iyali musayar kyaututtuka da cin abinci tare a wasu al'adun afrika musamman lokacin murnan zagayowar ranar haihuwa aure ko bukukuwan addini ana gudanar da manyan bukukuwan al'umma wanda yawanci yana haɗa haɗwa da kiɗa rawa da cin abinci tareda dangi da al'umma. sannan ana murnar aure a arewacin najeriya murnar bikin salla za'a ci a sha ayi kiɗe-kiɗe ayi raye-raye ayi sallah ayi hawan sakka ayi ziyarce-ziyarce da dai sauransu. sannan a cikin al'adun Asiya Asiya ana murnar sabuwar shekara ta luna tare da haɗuwa da dangi cin abinci mai yawa da girmama magabata. ga girmama magabata haka kuma a cikin ƙasashen gabashin turai hutun Eid hutun idi yana kasancewa tareda adduo'i kamardai yadda muma nan mukeyi hutun idi yana kasancewa tare da addu'o'i da tarion dangi da aikin sada zumunta sannan a ci a sha ayi murna a gwangwaje ayi kwalliya aje yawon zumunci da shaƙatawa da dai sauransu. sannan abu mai muhimmanci a kowace al'ada shine haɗuwa da mutane nuna godiya da kuma murnar muhimman lokuta tareda farin ciki to wannan shine.

ilimi nada matuƙar mahimmanci wajen yaƙi da son zuciya na ƙabila da kuma ƙarfafa fahimtar al'adu ga wasu hanyoyi nan da zan kawo da ilimi zai iya taimakawa tushen wayar da kai game da banbancin al'adu kuma misali ilimi yana bada damar bayyanawa libai wadatar al'adu daban-daban al'adu da tarihin su wanda zai taimaka musu fahimtar da kuma girmama banbancin wannan yana ƙarfafa mutunta mutane daga ƙabila daban-daban sannan na biyu ƙalubalantar kyawawan ra'ayoyi ta hanyar koyar da tarihin adabi da wannan tarihin uhmmm gashinan da suna da nazarin zamantakewa ɗalibai zasu iya koyon yadda al'adu daban-daban keda rikitarwa wanda zai taimaka wajen rushe kyawawan ra'ayoyi da tunanin da aka saba game da wasu ƙabilu sannan kunga akwai inganta tausayi ilimi yana taimakwa wajen ƙarfafa ɗabi'u yana taimakwa wajen ƙarfafa ɗabi'u ƙware war wasu da ƙabilu daban-daban wannan yana haifar da ƙarin tausayi da kulawa sannan akwai inganta tsarin karatu mai haɗin kai shigar da ra'ayoyi daban-daban a cikin tsarin karatu daga tarihin zuwa adabi da fasaha yana tabbatar da cewa ko wane ƙabila yana da kuma daraje. wannan yana ƙarfafa ɗalibai. su kalli duniya da sabbin hangen nesa sannan baya da ƙwarewar tunani mai zurfi ilimi yana ƙarfafa ɗalibai. suyi tunani mai zurfi game da matsalolin al'umma ciki harda son zuciya da nuna wariya. misali kamar idan ɗalibai suna koyo yadda ake tambayar kyawawan ra'ayoyi da tunanin da aka saba suna da damar ƙalubalantar son zuciya na ƙabila a cikin rayuwar su kunga sannan akwai ƙirƙirar muhallin da ya haɗa da al'ummomi daban-daban

??? ko da bani da ƙwarewar kai tsaye amma zan iya bayar da misalin da abubuwan da suka faru a zahiri inda ƙalubalantar son zuciya na ƙabila ya haifar da canji mai kyau ko ƙarin fahimta a cikin makarantu ko wuraren aiki lokacin da wani ya faɗi ra'ayinsa game da wani son zuciya na ƙabila yana iya haifar da tattaunawa mai muhimmaci da kuma kawo canji cikin tsarin al'umma misali a cikin wani aji?? malami wanda ya ƙalubalanci maganganu ko ƙarin maganganu game da wani ƙabila na iya ƙirƙirar yanayi da zai sa ɗalibai jin daɗin tattaunawa game da bambancin al'adu da koyon juna wannnan na iya koyar da waɗanda ke da ra'ayin son zuciya kuma ya ƙirƙiri tasiri mai kyau wanda zai ƙarfafa wasu suyi magana idan sun ga wariya haka kuma?? haka kuma a cikin ƙungiyoyi lokacin da shugabanci ya tunkari al'ummar al'amuran son zuciya kai tsaye?? ko dai a cikin hanyoyin ɗaukar ma'aikata haɓɓaka matsayi ko kuma mu'amalar ƙungiya yana iya haifar da manufofi masu haɗin kai da ƙoƙarin yin aiki da ƙoƙarin yin aiki tare da bambancin al'adu????? yana iya haifar da manufofi masu haɗin kai da ƙoƙarin yin aiki tare da bambancin al'adu wannan na iya canza al'adun wurin aiki ko al'umma yana sanya wasu zama maraba da kuma adalci ka taɓa shaida wani yanayi inda ƙalubalantar son zuciya na ƙabila ya haifar da sakamako mai kyau????

yauwa ko da bani da jin daɗi ko ƙwarewar abokantaka amma ga wasu daga cikin abubuwan da mutane da yawa su ke daraja a cikin abokai aminci yana da muhimmaci a ji cewa za ka iya dogara da aboki kuma zai kasance a gareka a kowanne lokaci aminci yana zama ginshiƙin kowacce kyakyawan abokantaka tausayi abokai mai kyau yana sauraren ka da fahimtar ka yana baka goyon bayan zuciya a lokacin da kake cikin wahala tausayi yana taimakawa wajen gina dangantaka mai zurfi da ma'ana zaman lafiya a cikin aboki yana nufin cewa?? yana tsayawa tare da kai a cikin lokaci mai kyau da kuma marar kyau wanda yana ƙara jin amincewa da kwanciyar hankali cikin dangantaka?????? zaman lafiya a cikin aboki yana nufin yana tsayawa tare da kai a cikin lokaci mai kyau da marar kyau wanda yana ƙara jin amincewa da kwanciyar hankali cikin dangartakar sannan kyakyawar sadarwa? samun daman bayyana tunani jin daɗi da ƙwarewar zuciya tare da aboki ba tare da jin tsoron hukunci ba yana da matuƙar muhimmaci dan kiyaye abokantaka mai kyau? wannan kyawawan halaye suna taimakawa wajen gina haɗin kai mai ɗorewa da jin dadi a cikin abokantaka??? amma kai wani hali halaye ka ke darajawa a cikin abokanka Allah yasa mu dace ɗan taƙaitaccen bayani kenan a kan wannan?????????

Assalamu alaikum Too Kamar dai wani labari da na samu Me kama da haan a hausa Akwai wasu abokai guda biyu da Aisha da Musa Suna sun taso tare tn suna yara wata rana sn taso tare tn suna yara makaranta ma atare suke zuwa Aisha ta koma kamar yar gidansu musa, Musa ya koma kamar dan gidansu Aisha abinci ma tare suke ci shine wata rana sn yanke shawarar yin yawo acikin daji saboda jin dadin yanayin d suke ciki da annashuwa amma a tsakiya tafiyarsu Musa ya fadi ya ji ciwo a kafa gashi kuma bazai iya tafiya da kansa ba kawai sai Aisha ta nuna jarumta ta taimaka masa ta zauna tare dashi ta daure mishi kafar da abinda take da shi saboda jinin da yake zuba a kafarshi Bayan ta daure mishi kuma ta kwantar masa da hankali dk da cewa suna cikin daji hakan bai sa ta barshi shi kadai ba sannan sai ta kira taimako Saboda azo a taimaka musu ita mace ce bazata iya abnda shi Musan zai iya ba da ta kira taimako kuma sannan ta cigaba da yi masa dariya saboda ya manta da wannan ciwon tana sashi nishadi dan yay kokari ya manta abnnan da ya faru dashi to wannan abu shi ya qarfafa alaqarsu ya nuna musu cewa kuma abokantaka ta gaskiya tana nufin kasancewa tare da kowane aboki acikin kowane irin hali sannan kuma zasu iya taimakon junansu a dk halin da suka tsinci kansu to iya dan takaitaccen labarin da zan iya badawa kenan akan wannan Nagode.

Abokantaka mai ƙarfi duk da yawan aiki ko nisa yana buƙatar ƙoƙari da niyya saboda haka ga wasu hanyoyin da za su taimaka mutum ya rungumi sadarwa ko da ba za ku iya magana kullum ba ku tura saƙon murya ko hoton barkwanci don tuna masu. Misali za ka iya tura masu voice note ko ka tura masu ɗan hoton sticker saboda su tuna da ku sannan ku tsara lokaci don hira ku ware lokaci don yin kira ko tattaunawa ta bidiyo idan kuna da idan kuna da damar haɗuwa ku tsara lokaci don yin haka. Sannana sai ku kasance masu fahimta masu fahimtar rayuwa don rayuwa na iya zama da cunkoso don haka ku kasance masu haƙuri idan abokinku ba zai iya amsawa amsawa ba. amsawa nan take ba idan abokinku ba zai iya amsawa nan take ba sannan ku taimaka a lokacinku, yana cikin damuwa a lokacin da yana cikin damuwa ku tambaye shi yaya yake. ko kuma a kula shi. ko kuma ku ba shi ƙarfin guiwa a kan abin da ya sa gaba. sannan sai ku taimaka masa a lokacin damuwa idan ta masa yawa idan abokin idan abokinku yana cikin damuwa ku tambaye shi ya ya yake ko ku ba shi ƙarfin guiwa sannan ku taimaka a lokacin da ya ke cikin damuwa idan abokinku yana cikin damuwa ku taimake shi sannan ku tambaye shi ya yake kuma tambayi damuwarshi don ya gaya maku meye matsalar to kun ga abokantaka mai ƙarfi tana buƙatar ƙoƙari daga dukkan ɓangarori ko da nesa kuke soyayya da kulawa na iya ci gaba ta har abada.

Too, aminci da sadarwa sune ginshiki dake gina komai Da ke gina komai Kuma Kuma yake dorewa abokantaka me karfi da dadewa Musali aminci yana bada kwanciyar hankali yanasa abokai su iya bude zuciyarsu ga juna ba tare da Tsoro ba Idan kana da wani Kasan cewa yana tare da kai a kowane hali Kuma zaka iya dogara dashi Idan babu aminci, shakku Da rashin fahimta tana iya shiga Wanda zai iya raunana abokantaka Sannan kuma akwai sadarwa Tana tabbatar da cewa abokai Abokai na fahimtar juna Kuma suna iya magance matsaloli Kuma suna jin dadin zumuncinsu Magana ta gaskiya, magana mai gaskiya Da budaddiyar zuciya Tana hana kuskure Da jita-jita Kuma yana bada damar Shawo kan kowacce matsala Cikin sauki ko da akwai Sabanin sadarwa me kyau Sannan kuma tana bayar da dama a tattauna BA tare da fargabar hukunci ba Wannan shine Sannan idan aka hada aminci da sadarwa Ta abokantaka Tana zama mai karfi Kuma mai dorewa Kuma sannan tana iya jure ko wace irin Yanayi A rayuwa Wannan shine dai dan takaitaccen bayani akan aminci Allah aysa mu dace Idan ka dau mutum amini ba abnda ba zai iya faruwa ba Zaka dau yadda aka bashi, amana ka bashi Wanda ko wani naka ma bazaka bari ya sani ba

Kowa nada hanyoyin daya ke bi dan kula da la fiyar ƙwaƙwalwa amma ga wasu hanyoyi da a ke an ni dasu dan sanun kwanciyar hankali dan samun kwanciyar hankali a kullun a kullun na daya shine gode wa Allah yin tunani a koh wacce rana gameda abubuwan da kake godiya akan su game da abubuwan da kake godiya akan su yana taima maka maka ka wajan mayar da hankali kan kyawawan al' amura sanan hanya ta biyu zama cikin nutsuwa da yin tunani mai mai zur fi sanan ɗaukar mintuna kaɗan dan yin shiru? da yin nunfashi mai zurfi ko yin azkar yana rage damuwa sosai musamman mutun ya dage da yin az kar safe da yamma to yana rage damuwa sosai sanan kuma hanya ta uku sai ka kiyayae motsa jiki saboda yin motsa jiki kamar tafiya kowasanni yana ƙarfafa jiki kuma yana inganta farin ciki sosai sanan yin bacci mai kyau ka sau isashen bacci yana taimakawa waje kiyaye tunani da jin dadi? ya kuma sa jikin ka yayi lafi fiya sosai sanan sai yin abubuwa dake faranta rai kamar karatu rubutu ko sauraran kida da kalo da sauran su yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali sannan sai ka samu rubutu ka yi rubuta ka rubu ta abubuwan dake zuciyar ka kamar abun da kake tunani ba motsin rai a takarda yana raeg damuwa da da bada haske kan matsaloli sanan akwai neman taimako idan ya zama dole magana da abokai magana da abokai tijo ko likita idan rayuwa tayi tsauri badama tayi tsauri ba alaman rauni bace alama ce ta karfin zuciya

game da lokacin mu game da lokacin da mu tun ke jin damuwa yanada muhummanci dan shawo kansa kar ka damu wai kafin ya Ƙaru ita damuwan kafin ta Ƙaru saboda hak ka alamomin da ke nuna ceaw mu tun yana ci kin damuwa sun hada da alamomin ji ki kamar ciwon ko ciwon gaɓoɓi da ƙas ƙasusuwa su suwa sanan zaka ji canjin yanayi ka rinƙa jin saurin ɓin rai damuwa ko rashin shawara sha 'awar abu buwa da ake so asanan cinkoson tunani rashin iya mai da hankali kan sa yawan tunani ko man tuwa sanan akwai guje wa mitane rashin son macana da mutane ko daina jin ɗaɗin abubuwa dai ke bada farin ciki sanan akwai matakan da za'a bi da za'a ɗauka dan shawo kan wannan matsa loli na damuwa idan mutun ya shiga saboda haka idan mutun ya shiga damuwa zai daka ta da numfashi ya ringa yin num fashi mai zurfi ko yayi shiru na dan lokaci duk yana kwantarda hankali sanan sai ya shirya ayyuka ya mayar da hankali kan abu guda alokaci ɗaya yana hana riki cewa sanan yana hana ya zauna yayi wannan tunanin yasa wa kanshi damuwa sanan sai ya furta abin da ke ranshi yin magana da aboki kokayi rubutu ko ma yin kuka yana taimakawa wajen saukin damuwa sosai sanan sai ka ƙi yin abubuwan da ke faranta rai kamar sauraran kiɗa a ringa yin karatu tu ai fita yawon shaɗatawa ka shiga cikin motane kana rayuwa kka yanda ya kamata kaman da shima yana rage damuwa susai sanan neman taimako ko idan damuwa tayi yawa kayi magana da aminta cen mutun ko kwarare na iya taima kawa shima sosai wagen rage damu ALLAH yasa mudae ce

yauwa bani da ƙwarewar kaina amma ga wani labari da zai yu iya nuna yadda kula da laf fiyar ƙwaƙwalwa bfar sauran sassan rayuwa misali kayi tunanin wata mata mai suna Amina wac ce ta cika da damuwa saboda nauyin aiki da al'amuran rayuwa ta lura cewa tana yawan jin haushi bata iya mai da hankali sosai kuma tama nisanta kanta daga ƴan'uwa daga ƴan'uwan ta da abokan ta bayan ta fahimci cewa tana da bukatar sauyi ta fara yin tunani mai zur fi ta ƙayyada iyaka ta ƙayyade iya a wurin aiki kuma ta ware lokaci dan yin abubuwan dake faranta mata rai kaga wannan mataki ne babba na inganta rayuwarta da tasamu to can bayan wani lokaci kaɗan sai ita wannan Amina ta lura da canji arayuwarta da aikin ta ta tafi iya sarra fa motsin zuciyar ta kuma taa kuma ta iya kula ba laf fiiyar ƙwaƙwalwarta ya inganta ya inganta da duk kan sauran ɓangarorin rayuwar su wanda ya nuna c3wa kula da taima ko yana da tasiri sosai a rayuwa gaba ɗaya kula da tayi ta mai da hankali kan abubuwan daya kamata yasa ta sa ta samu solution a rayuwar ta ƙwaƙwalwarta ta samu hu tu daga baya ta zo ta koma wurin ƴan'uwan ta abokan ta ta cigaba da hudodinta cikin hankali da kwanciyar hankali da lumana qannan kenan saboda ita ƙwaƙwalwa tana da buƙatan hutu komai ma na buƙatan hu to amma ƙwaƙwalwa na buƙatan hu ko a zauna a huta a natsu a san me yakamata ayi tunani sannan sai a samu solution ALLAH yasa nuda ALLAH YA SA MU DACE ce

yauwa assalamu alaikum kamar zumunci da tsarin tal lafi suna da al' muhmmanci ga lafiya ƙwaƙwalwa kamar samun kyakyawan alaƙa da iyali abokai da al'umma yana bada damar samun goyon baya da rage damuwa kuma yana ƙarfafa jin zama cikin ƙungiya ƙungiya kamar yadda zumunci ke taimakawa ke taimakawa lafiyar ƙwaƙwalwa amma tallafin jiki da zuciya magana da wani dazai saurare ka ya fahimce ka yana iya rege damuwa da tashin hankali sannan jin nakusa da mutane da samun dangantaka mai kam mai ƙarfi yana rage kaɗaici kuma yana ƙarfafa girmama kai sanan rage motsin lamba kasancewa tar da masoya ko ƙungiyan tallafi nasa matsal; li su zama masu sau ƙ sannan ƙarfafa gwiwa da da ƙaimi abokai da iyali suna iya bada shawarwari shawarwari kamar su ƙarfafa ma goyon baya alo kut taa baya a lokutan wahala zasu iya baka shawaran data dace kayi amfani da ita saboda ka taimaki kanka ka cire kanka daga ciki daga halin damuwa da kuma suƙaƙa wa ƙwaƙwalwa tunani sanan sai ka inganta hanyoyin magance matsala kallan kamar kallon yadda wasu k5 fuskantar ƙaluɓale yana iya bada sabon tunani da dabaru dan shawo kan matsaloli sannan kuma samun ƙawance da goyon baya ana iya zama banbanci kamar misali ka sami aboki kowani makamancin haka yana iya zama banbanci tsakanin ku fuskantar matsala kai kaɗ da sauran da kuma samun ƙarfi daga wasu wannan kanan.

Yauwa! Kamar sarrafa damuwa da hana gajiya mai yawa musamman a lokutan ƙalubale yana buƙatar sanin kanka kaman bin kyawawan ɗabi'u da ɗaukar hutu a lokaci-lokaci ga wasu hanyoyi masu amfani amfanin gane alamomin damuwa da gajiya na farko kenan jin gajiya ko kasala ko yaushe alamomin damuwa da gajiya sun haɗa da jin gajiya ko kasala ko yaushe sannan akwai rashin ƙwarin guiwa ko jin haushin abubuwan da kake so a baya sannan akwai wahalar maida hankali ko yanke shawara sannan akwai alamomin jiki kamar ciwon kai ciwon jiki ciwon gaɓoɓi ka ji ba ka jin daɗin komai ko matsalar barci ka kasa barci sai dai ka yi ta juye-juye daga wannan ka ga sai hawan-jini ya kama mutum to yawan damuwa yana sa hawan-jini da damuwa sosai a cikin zukata sannan akwai hanyoyin magance damuwa da kare kanka daga gajiya ita kanta damuwar ka ga na farko ka kula da lafiyar jiikinka ka samu isasshen barci barci wanda in ka yi shi zaka tashi ka ji jikinka wasai ba bain dake damunka sannan ka ci abinci mai kyau ka kuma motsa jikinka za ka ji daɗi sosai in ka yi haka sannan ka san iyakarka ka koyi cewa a'a ka tsaya a kan ra'ayinka misali ka kopyi cewa a'a yana da mahimmanci don gujewa ɗaukar nauyin da ya fi ƙarfinka in kace a'a ka ga shikenan sannan sai ka ɗaukar sai ka ɗauki ƙaramin hutu a tsakiyar aiki shi ma yana taimakawa wajen sa...sake samun kuzari.

Assalamu Alaikum bada da jiki amma zan iya raba irin motsa jiki da mutane da yawa ke jin daɗi da su. yadda suke taimaka ma lafiyan su akwai wasanni kamar gudu iyo, guga ko horo na ƙarfi da ke bada fa'idodi ga jiki da kuma kwakwalwa gudun ko iya su gudu ko suna ƙarfafa zuciya da jini sannan suna inganta ƙarfin jiki kuma su rage damuwa yana maida hankali kan sassauci daidaito da tunani wanda ke taimakawa wajen daidaita jiki da tunani Horo na ƙarfi yana gina tsokoki sannan yana ƙarfafa ƙashinnan, ƙashinnan ƙashi kenan za a ce kuma yana ƙara saurin narkewan abinci sannan kuma wasu ayyuka kaman tafiya hawa dutse, ko rawa yana iya zama hanyoyi masu ban sha'awa don kasancewa cikin motsa jiki Yana inganta yanayi ta hanyar sakin ya sunan abin gashinan da suna da kuma tallafawa lafiya na dogon lokaci ta hanyar motsa jiki suna taimakawa sosai Sannan a ƙarshe motsa jiki na taimakawa wajen lafiyar jiki da kwakwalwa ta hanyar inganta ƙarfi kaman ta hanyar inganta ƙarfin jiki rage damuwa inganta bacci da ƙara kuzari ka kuma tallafa wa zuciyar ka shine mafi muhimmanci yanada kyau a samu abinda kake jin daɗi da kuma yanda ya dace da rayuwan ka wannan kenan

Abinci na da matuƙar muhimanci wajen kare lafiyar jiki saboda yana bada abubuwan jina jiki da ake buƙata don tallafa wa ayyukan jiki daban daban. Kamar samar da kuzari, gyaran tsoka, lafiyar garkuwar jiki da kuma inganta jin daɗin jiki gabadaya. ABinci mai kyau yana bada kuzari inganta aiki da kuma taimakawa wajen murmurewa, yayinda rashin cin abinci mai kyau zai iya haifar da gajiyar jiki raunin lafiya da kuma ƙaruwar yiwuwar kamuwa da cuta ga yadda za kayi zaɓar abinci mai hankali sai ka mayar da hankali kan abinci masu gina jiki kamar ƴaƴan itace kayan lambu, root masu kyau, hatsi cikakken da masu kyau waɗannan abinci suna ɗauke da vitamin ma'adanai da anti-oxidants da ke tallafa wa lafiyar jiki sannan ka tabbatar da samun daidaitaccen cin carbohydrates, proteins da fats carbs suna samar da kuzari, proteins suna gyara da gina tsokoki. Ga yanda fats ke tallafawa aikin hammer da tsarin kwayoyin halitta sannan ruwa yanada muhimmanci wajen narkar da abinci shan ma'adanai da kuma kiyaye yanayin zafin jiki a sha ruwa sosai a duk tsawon rana yana taimakawa wajen kiyaye wa aiki na yau da kullum da hana rashin ruwa a jiki Ki barta ta watsa Sannan cin abinci mai banbanci ya a tabbatar da samun nau'ikan abinci da ake buƙata wanda zai hana rashin wasu muhimman sinadarai kuma yana tallafa wa lafiyar jiki sannan abincin da aka sarrafa ko wanda ya ƙunshi sukari mai yawa yana ɗauke da fats marasa kyau yawan sukayi da abubuwan haɗi da za su iya cutar da jiki kayi ƙoƙarin rage cin su kuma ka zaɓi madadin ma su lafiya.

Duk da cewa ban fuskanci ƙalubale na kaina ba amma zan iya raba wasu matsalolin da mutane da dama ke fuskanta wajen cigaba da zama lafiya da kuma motsa jiki da kuma yanda ake shawo kansu. Kamar rashin lokaci, yawancin mutane suna fuskantar matsalar samun lokacin ɗan motsa jiki saboda ayyukan yau da kullum dan shawo kan wannan suna iya yin motsa jiki cikin gajerun lokaci da kuma ingantattu kamar kamar high intensity interval training ko kuma raba lokacin motsa jiki zuwa kaci-kaci a cikin rana misali yin tafiya na mintuna goma a lokacin hutu sai rashin sha'awa. Wasu suna samun wahalar cigaba da motsa jiki musamman idan cigaba da cigaba yana jin kamar yana tafiya da ƙasa sai ta ƙananun manufofi masu sauƙi bin diddigin cigaba ko samun aboki na motsa jiki yana iya taimakawa wajen ƙara sha'awa hakanan mayar da hankali kan fa'idodin motsa jiki da lafiyar tunani kaman rage damuwa ko inganta yanayin jiki, yana iya ƙara ƙarfafa motsa jiki sai kariyan jiki ko ciwon jiki ciwon jiki ko wasu iyakokin jiki suna iya hana motsa jiki daidaita motsa jiki zuwa ayyuka masu tasiri mai ƙan ƙan kamar iyo yoga ko tuƙi da kuma tuntuɓar kwararren mai jinya don samun shawarwari na musamman suna iya taimaka wa mutane wajen cigaba da motsa jiki ba tare da ƙara munana ciwon ba kaman zaɓin abinci mara kyau wasu suna samun wahalar zaɓan abinci mai lafiya da tsara abinci da shirya abinci a gaba da kuma soya abinci mai kyau daga na rashin kyau yana taimakawa wajen kiyaye tsarin cin abinci mai kyau hakanan yana taimaka wa ilimantar da kai game da abinci don yin zaɓe masu kyau.

Eh to ga wasu dabaru da mutane ke amfani da su dan sarrafa kuɗaɗen su da tabbatar da tsayayyen zaman kuɗi na dogon lokaci ƙirƙirar kasafin ƙudi yin kasafin kuɗi yana taimakawa wajen bin diddigin kuɗaɗen shiga ta hanyar sanya iyaka da kace kuɗi da ware kuɗi don ajiyan kuɗi ko biyan basussuka yana sauƙaƙa sarrafa kudaden ku da guje wa yawan kashewa. Kaman gina asusun ajiya idan ajiye kuɗi a cikin asusun gaggawa yanada muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiyan kudi wannnan asusun ya kamata ya rufe a ƙalla wata uku zuwa shida na kuɗin rayuwa don samar da tanadi a lokacin da ba a zata ba kaman rasa aiki ko buƙatan kulawar lafiya ajiya da zuba jari don gaba ka ajiye kuɗi akai-akai don burin nan gaba kaman ritaya, sayen gida ko ilimi yana taimakawa wajen gina dukiya a tsawon lokaci zuba jari a cikin manyan kayayyaki kaman hannun jari, bandit a'a ba bandit ba kai Allah na tuba kaman hannun jari da sauran kadarori yana taimakawa wajen samun riba da zata fi ƙarfin hauhawan farashi ka maida hankali kan basussuka masu ruwa kamar waɗanda ke kan katin kiredit zai taimaka wajen samun ƙarin kuɗi don ajiya da zuba jari dabaru kamar hanyan biyan basussuka ƙananan farko ko maida hankali kan basussukan da ke da mafi girman riba suna taimakawa sannan rayuwa ƙada da abinda kake samu yin taka tsantsan wajen kashe kuɗi da kuma rayuwa ƙasa da abinda ka ke samu yana tabbatar da cewa kashe kuɗi baya wuce kuɗin shiga wannan na iya haɗawa da rage kashe kuɗin da ba dole ba kaman na biyan sabis da ba a buƙata ko siyayya mara amfani da kuma fifita muhimman kashe kuɗi.

Yawwa kamar yanda ajiya don gaba don jin daɗin yau da kullum ba tare da jin damuwa game da kuɗi ba yana iya zama ƙalubale amma yana yiwuwa da wasu dabaru masu sauƙi kamar ƙirƙiran kasafin kuɗi tsara kasafin kudi wanda zai ware wani kaso na kuɗin shiga don ajiya da kuma kasafin kudi wannan yana tabbatar da cewa kana iya ajiya don gaba yayin da har yanzu kana da kudi don jin daɗin yanzu ta bin kasafin kuɗin za ka iya guje wa kashe kuɗi fiye da ƙima da kuma gujewa jin damuwa game da kuɗi sai ka saita manuffofin kuɗi masu kyau kuma kamar ƙayyada manufofin kuɗi na gajeren lokaci da na dogon lokaci misali, kamar yanzu misali manufofin gajeren lokaci na iya haɗawa da ajiya don hutu ko siyan wani abu na musamman yayinda manufofin dogon lokaci na iya zama gina asusun gaggawa ko ajiya don ritaya wannan yana taimakawa wajen maida hankali da kuma tabbatar da cewa zaɓukan kuɗi na dace da abinda ka ke so sannan sanya kuɗin ajiya ko zuba jari kai tsaye ko wacce waata yana saukaka aikin ajiya kuma yana tabbatar da cewa kana ajiya don gaba ba tare da wahala ba hakanan yan taimakawa wajen guje wa kashe kuɗi da aka ware don ajiya sannan jin dadin yau da kullum yana yiwuwa amma ka maida hankali wajen kashe kuɗi ka nemi hanyoyi don daɗin abubuwan da basu da tsada kamar tafiya karamin hutu, dafa abinci a gida ko yin lokaci tare da abokanai da dangi wanda ba zai kawo cikas ma kasafin kuɗi ba sannan ka nemi jin dadin abubuwan da zasu cika zuciya amma kuma suna dacewa da kasafin kuɗin ka wannan kenan.

Yawwa Bani da manufofin kuɗi na kaina amma zan iya raba misali yanda wani zai iya tsara manufofin kuɗi da kuma matakan da zai ɗauka don cimmusu misali, ajiya don siyan gida kamar matan cimma manufa ka saita adadin kuɗi matakin na farko shine kayyada nawa kake buƙatar ajiya don rage kuɗin gida misali idan kana son siyan gida mai farashin dubu ɗari biyu, kuma ana buƙatar ajiya na kashi ashirin 20 percent wannan zai zama dubu dari hudu kenan sannan ƙirkiran tsarin ajiya bisa ga adadin da aka ƙayyade za a raba nawa kake bukatar ajiya ko wacce wata ko wacce wata misali ka ke bukatar ajiya ko wacce wata misali idan manufar itace ajiya dubu arba'in cikin shekaru uku za ka bukaci ajiya kimanin miliyan daya da dubu ɗari da sha ɗaya kenan koh a ko wanne wata ka duba kasafin kuɗi da daidaita ƙimar kudin fita ka duba kuɗin shiga da fita na wata wata don ganin inda za ka rage kashewa wannan na iya haɗawa da rage kashe kuɗi na abubuwan da ba dole ba kamar cin abinci a waje ko sabis na biyan kuɗi na wata wata domin ƙara kuɗi zuwa ajiyar ka hakanan zanya chanjin kuɗi na automatic don saukaka don sauƙaƙa ajiyar kuɗi za a iya sanya chanjin kudi na automtic zuwa asusun ajiya na musamman ko wanne wata wannan yana tabbatar da cewa kana ajiye kudi akai akai ba tare da tunani ba sannan ƙara hanyoyin ka ƙara hanyoyin samun kuɗi duba hanyoyin samun kuɗi

Yawwa kaman kasafin kuɗi yana da muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar kuɗi. Domin yana taimakawa wajen sarrafa kudin shiga da ta abubuwan da suka fi muhimmanci da kuma tanadin kuɗi don bukatu da ba yana hana wuce gona da iri. Rage damuwa da ta abubuwan da sukafi muhimmanci da kuma tanadin kudi don bukatun gaba yana hana wuce gona da irin. Rage damuwa da kuma bada damar tara dukiya a hankali hanyoyin da ake amfani da su wajen diddigin kudade sun haɗa da amfani da takardan lissafi kamar excel ko google sheet don rubuta kashe kudi da hannu sannan manhajojin kasafin kuɗi kaman mint ko every dollar don bin diddigin kuɗaɗen ta automatic sannan binciken bayanan asusun banki ga manhajojin kasafin kuɗi dai kamar mint ynav ko every dollar don bin diddigin kuɗaɗen ta automatic sannan binciken bayanan asusun banki don duba inda kuɗi ke tafiya sannan akwai tsarin envolpe system don ware kuɗi bisa nau'in buƙatun da ake da su. sannan a bude banki a ajiye kuɗi wanda ka san ba amfani za kayi da su ba sai gaba shima yanada amfani sosai ko ka samu asusun ka ka zuba kuɗin ka a ciki ka ɓoye shi inda ba zaka taɓa shi ba har sai lokacin buƙatar hakan ta taso sannan kuma ban sani ba akwai wanda wasu ssunada hanya da suke amfani da ita don kasafin kuɗi ko neman wacce za ta fi maka sauƙi amma dai ni na fi yarda ma da ajiye kuɗi a banki bankuna saboda bazan taɓa ba idan na ajiye a chan.

Yawwa kamar akwai matsalolin kudi da kashe kuɗaɗen da bazata akwai matsalolin kuɗi na kashe kuɗaden da ba ba a zata ba suna faruwa lokaci-lokaci amma yanda ake magance su yanada muhimmanci muhimman abubuwa su ne shiri juriya da kuma goyo, koyo daga abubuwan da suka gabata kamar misali yanda ake magance matsalolin kuɗi ajiya don gaggawa samun tanadi na musamman don gaggawa yana rage wahala idan kashe kudin bazata taso ba idan kashe kuɗin bazata misali ya taso sannan fifiko ka duba muhimmancin kashe kudin da ya taso ka tsare yanda za ka bi da shi sannan ka sauya kasafin kudi ka rage kashe kuɗi a wasu wurare don samun damar biyan buatun gaggawa sannan ƙoƙarin samun ƙarin kudi zai ƙarin aiki kamar freelance, sayar da kayan da ba'a amfani da su ko wata sana'an sannan sasantawa da tsare tsaren biyan kuɗi kamar wasu kamfanoni ko masu bada sabis suna da hanyoyin sassaucin biyan bashi idan aka tuntuɓe su da wuri abubuwan da na koya daga sun haɗa da samun tanadi na gaggawa yanada matukar muhimmanci ko da ka ajiye kaɗan kaɗan zai taimaka da juriya da sauye dabarun kashe kuɗi suna da amfani iyakar yanda ake iya daidaita lissafin kuɗi haka ake samun sauƙi gujewa dogaro da bashi mara amfani. Kamar cin bashi ba tare da shirin biyan sa ba na iya haddasa karin matsala koyarwa daga kowanne ƙalubale ko wacce matsala tana bada dama don gane halayen kashe kuɗi.

Kamar kula da kyakyawar alaƙa da iyali da abokai yana buƙatar kokari, sadarwa da fahimta. ga wasu hanyoyi da za a bi don inganta waɗannan dangantaka na farko akwai sadarwa akai-akai kira, ko aika saƙo ko yin video ko iyali da abokai don jin labarin su sannan su kasance da niyyar kula da dangantaka musamman na wadanda ke nesa sannan yin lokaci mai kyau tare dauki lokaci don haɗuwa ko dai a cikin taro fita yawo ko zaman hira mayar da hankali ga hurɗar juna ba tareda shagaltar da kai da waya ko sauran abubuwa ba sannan nuna godewa da goyon baya ka gode wa abokai da iyali kan rawar da suke takawa a rayuwar ka sannan murna da su a nasarorin su kuma kasance tare da su a lokacin da suke cikin ƙalubale sannan ka magance matsaloli da fahimta idan wani saɓani ya taso a magance shi da natsuwa da fahimta sannan sai ka kasance mai iya sauraro da haƙuri ka guji barin rashin fahimta ya shiga tsakanin ku kuma ya taru ka kasance mai amana sannan sai ka kasance mai amana da dogaro um ka cika alkawari sannan kuma ka kasance abin dogaro ga abokai da iyali sannan amana itace ginshiƙin kyakyawar dangantaka ka dinga riƙe ma mutane amana yanda ya kamata in sha Allah wannan dai shi ne ɗan takaitaccen bayanin da zan iya yi.

yauwa kamar shiga cikin al'umma da gudanar da harkokin zamantakewa yana da matuƙar tasiri wajen inganta rayuwa domin yana bada jin daɗi goyon baya da kuma cika burin rayuwa ga wasu muhimman amfanin su jin kasancewa da haɗin kai kamar ka kasance cikin al'umma yana ƙara jin ana da muhimmanci da manufa a rayuwa hulɗa da mutane a lokutan taruka da wasanni yana temakawa wajen gina kyakkyawar dangantaka sannan na biyu kyautata lafiyar zuciya da hankali kamar sadarwa da jama'a yana rage damuwa kewa da fargaba yin aikin alheri da temakawa wasu yana ƙara farinciki da kwanciyar hankali sannan cigaban kai da koyo kamar shiga cikin al'umma yana bada damar koyo sabbin abubuwa da samun sabbin ƙwarewa sannan horo a harkokin jagoranci da aiki tare yana ƙara ƙwarin gwiwa da juriya sannan amfanin lafiyar jiki wasu harkokin al'umma kamar wasanni da aikin sa kai suna temakawa wajen zama cikin ƙoshin lafiya sannan hulɗa da mutane na iya ƙarfafa ɗabiun kiwon lafiya da samar da ingantaccen tsarin goyon baya sannan ka temaka ma al'umma ka kuma gina al'umma kamar misali yin aiki don inganta al'umma yana bada damar kawo canji me kyau a rayuwa sannan ko da ƙaramin temako kamar bada shawara ko halartar ayyukan al'umma ko kuma kula da ɗan abunda ya kamata ɗan ko ya yake da ko halartar ayyukan al'umma yana da babbar fa'ida sosai Allah ya sa mu dace

magance yanayin zamantakewa da ke sa da ke sa ka jin daɗi ko warewa yana buƙatar sanin kanka ƙwarin gwiwa da dabaru masu amfani ga hanyoyin da zaka iya bi ka kasance cikin natsuwa ka shaƙi numfashi a hankali ka tuna cewa wannan yanayin na wucin gadi ne sannan ka kasance da kwanciyar hankali domin haka yana nuna ƙwarin gwiwa ko da ba haka kake ji ba kayi hulɗa da sha'awa ka mutane tambayoyi masu zurfi domin cigaba da tattaunawa sannan ka mayar da hankali wajen sauraro maimakon damuwa da abinda zaka faɗa sannan kafa iyakoki misali idan tattaunawa ko yanayi yana sa ka jin rashin daɗi ka canja maganar ko ka nemi hanyar barin wurin cikin mutuntaka sannan sanin lokacin da ya kamata ka kauce idan yanayin yayi tsanani se ka nemi batutuwa da zasu yi zasu da zakuyi shaƙuwa da su domin samun kyakkyawar hulɗa idan kana jin ka rasa mafaka nemo wanda ke da sauƙin kai domin samun fahimta yi kyakkyawan tunani game da kanka ka tuna cewa ba kowace zama zata kasance me kyau ba amma hakan ba matsala bane sannan se ka guji yawan damuwa da kanka ka mayar da hankali kan jin daɗin kasancewa a cikin taron mutane ko wani abu makamancin haka sannan ka nemi abinda ze ɗebe maka kewa misali kamar game yin rubutu da yin karatu da sauran su

tunda bani da ƙwarewar kaina zan iya bada misali na yadda goyon bayan al'umma ke temakawa wajen shawo kan ƙalubale da inganta rayuwa misali idan mutum yana cikin damuwa saboda matsin lamba a wurin aiki ko wata matsala ta rayuwa samun abokai ko iyali ko me bada shawara da ze iya jin ta bakinsa yana da matuƙar tasiri sannan yana iya rage damuwa sannan samar da shawarwari masu amfani da kuma ƙarfafa zuciya dan magance matsala misali idan mutum yana shirin wata babbar jarabawa kuma yana jin nauyin karatu abokai na iya temaka mashi ta hanyar raba dabarun karatu su bashi ƙwarin gwiwa su tunatar da shi muhimmancin hutawa muhimmancin hutawa wannan haɗin kan na iya temakawa wajen rage tsoro da inganta ƙoƙari haka kuma lokacin da mutum ke fuskantar rashin lafiya ko rashin ɗaya daga cikin iyali sannan kasancewa da mutanen da ke nuna kulawa da tausayawa yana iya zama babban temako sannan jin cewa akwai masu goyon baya da ke tare da kai yana iya rage zafin damuwa da ƙarfafa zuciya haka kuma idan mutum yana fama da matsalolin lafiya ko damuwa ta zuciya kasancewa da abokai da iyali masu fahimta na iya sa ya warke da sauri magana da aminci neman shawarwari daga na kusa ko shiga ƙungiyoyin tallafi yana iya kawo sauƙi da waraka in sha Allahu to ɗan abunda na fahimta kenan akan wannan

yanda nike shirya kaya na da safe yana da matuƙar tasiri wajen yadda ranar ka zata kasance ga wasu muhimman matakai da zasu temaka ka fara da kyakkyawan tunani ka tarka da godiya ga rayuwa da kuma tsara abunda kake son cimmawa a ranar sannan ka guji duba waya da wuri dan rage damuwa da cinkoso na tinani sannan se ka kula da lafiyar jiki ka sha ruwa dan shayar da jiki da farfaɗo da shi sannan motsa jiki ko ɗan shan iska dan ƙarfafa jiki da tunani ka ci abinci me lafiya domin samun kuzari na yini gaba ɗaya sannan ka tsara yanda zaka yi aikin rana ka duba jerin ayyukan da kake gaba gaba ɗaya sannan ka fifita mafi mahimmanci se kuma ka seta manufofin da zasu temaka maka ka kasance tare da tsari sannan ka shirya shiryawa da hankali kayi addu'a kayi tunani me kyau kuma ka yawaita yin azkar safe da yamma da adduo'i sannan sauraron waƙoƙi masu daɗi ko jawabin da ze baka ƙwarin gwiwa sannan ka tsabtace kanka da shiryawa da kyau kamar kayi wanka ka shirya cikin tsabta ka fesa turaren ka ka sa takalmanka kayi kwalliya sosai sannan ka ci abinci ka ƙoshi shima yana ƙara ƙwarin gwiwa sannan ka sanya tufafi da suka dace da abubuwan da zaka yi a ranar ka shuɗa kwalliyar ka me kyau akwai tsari me kyau da safe yana temakawa wajen samun natsuwa da ingantacciyar rayuwa

uhh assalamu alaikum a gaskiya da safe ina so in ci abubuwa da dama in son samu ne amma zan iya bada wasu shawarwari kan karin kumallo me daɗi da lafiya ga wasu daga cikin karin kumallo masu daɗi da lafiya kamar a ƙasar hausawa akwai koko da ƙosai ka ga wannan koko da ƙosai shahararren karin kumallo ne a arewacin Najeriya kuma me daɗi da gina jiki yana da daɗi sosai kuma sannan akwai oat da madara da ƴaƴan itatuwa ka ga wannan shi karin kumallo ne me sauƙi kuma lafiyayye yana ƙara lahiya sosai sannan akwai ƙwai da burodi da avocado shi wannan abinci ne me gina jiki da kuzari yana gyara jiki sosai kuma yana sa kuzari sannan akwai fruit smoothie kamar haɗin ayaba madara da zuma dan ƙarin kuzari da lafiya sannan akwai tea da masa ko panke akwai tea da masa ko panke ka ga wannan zaɓi ne na gargajiya da mutane da dama ke so sannan akwai masu cin ɗumamen tuwo da safe miyar kuka ya ji man shanu da tantaƙwashi wannan ma breakfast ne me kyau me ma'ana yana da amfani sosai a jikin ɗan Adam yana da ma'ana sosai in mutum ya samu abinci me gina jiki da safe ya ci to yakan daɗe be ji yunwa ba in sha Allahu wannan kenan

to tunda ni dai bani fuskantar mayar da hankali kamar yadda kake yi zan iya raba wasu hanyoyi da ke temakawa mutane su kasance da natsuwa da shiri da safe kamar barci me kyau samun isashshen barci yana temakawa wajen kasancewa da kuzari da hankali ana so mutum ya samu barci isashshe kai kanka in kayi barcin nan isashshe wadatacce ya wadace ka zaka tashi kaji ƙwarin jikinka kaji jin daɗin jikin ka sosai sannan kamar shan ruwa da cin abinci me gina jiki idan ka sha ruwa da cin karin kumallo me kyau kamar ƙwai koko da ƙosai ko oat meal yana bada kuzari na yini zaka ji ƙwarin jikinka sosai in ka ci wa'annan da safe sannan akwai tsara ayyukan rana kamar rubuta abubuwan da zakayi da fifita mahimman ayyuka yana temakawa wajen gujewa rikicewa se kuma yin motsa jiki yin ɗan motsa jiki ko shimfiɗa jiki yana ƙarfafa jini ya yaɗu kamar yin ɗan motsa jiki da shimfiɗa jiki yana ƙarfafa jini ya yaɗu kuma yana sa mutum ya farka da kuzari yana sa mutum ya farka da kuzari sannan guje wa abubuwan da ke hana hankali natsuwa kaucewa yawan duba waya da shafukan sada zumunta da safe yana temakawa wajen kasancewa da natsuwa addu'a da tunanin alkhairi yin addu'a da tunani me kyau ko sauraron wa'azi waƙa me daɗi yana ƙarfafa zuciya da mayar da hankali akan abubuwan da suka kamata nagode

yauwa kabar shirya ranan aiki yana temakawa wajen inganci da rage damuwa sosai saboda haka ga hanyoyi da zaka bi ka rubuta jerin ayyuka wato duty list ka rubuta abubuwan da zaka yi a rana ka fifita muhimman ayyuka sannan se ka seta lokaci da manufofi kafa burin kammala ko wane aiki sannan ka raba lokacin aikin cikin tsari lokacin aikin cikin tsari sannan ka gujewa cunkoso da rikici fara da mafi wahala idan kaji misali akwai ayyukan da suke da wahala ka fara da su sannan se ka dawo daga baya se kayi masu sauƙin hakan ze temaka ma sosai kayi aikin ka cikin hankali da kwanciya cikin kwanciyar hankali da lumana sannan ka kaucewa yawan duba waya ko hira marar amfani wanda yana kawo ɓacin rai ka sa kanka kawai a aikin da kaje yi wannan shi ze temaka maka sosai sannan hutu ka ɗauki hutun mintuna biyar zuwa goma dan hutawa bayan awa ɗaya zuwa biyu sannan yin hutun yana ƙara kuzari dubawa da gyara tsari a ƙarshen rana misali a ƙarshen rana duba abunda suka dace da abunda zaka yi a ranar mayar da hankali kan burin burin da kake son cimmawa ka shirya da kyau da safe yana temakawa wajen samun yini me albarka da nasara ya ya kake shirya kanka dan fara yin yininka kai

hanya ta zuwa wurin aiki ko makaranta tana banbanta daga mutum zuwa mutum ga wasu hanyoyin da mutane ke bi misali ta mota ko mashin ko keke idan kana da mota ko mashin ko keke yana ma da sauƙi da saurin isa gurin aiki ko makaranta kamar me mota ze fi me mashin saurin zuwa haka kuma me mashin ze fi me keke saurin zuwa amma dai sun fi wanda ze tafi a ƙafa sauri sannan yana da kyau a fita da wuri dan guje wa cunkoso saboda wani wuraren wasu garuruwan zaka ga akwai yawaitan go-slow da sauran su sannan ta keke wasu mutane na amfani da keke musammam idan wurin da suke zuwa be da nisa zaka iya tafiyak ka kan keken ka in kuma yana da nisa se ka nemi mashin inka ko kuma ka hau wani abun hawa na daban sannan yana temakawa wajen motsa jiki da rage cunkoso shima keken in kana tafiya akan keke ze zama kaman kana yin exercise kana motsa jikin ka ko kuma ta keke napep ko adaidaita sahu a wasu wurare mutane suna amfani da napep domin sauƙin shiga ƙananan hanyoyi akwai wanda basu da keken basu da mashin ɗin basu da motan to se suje su tari napep su shiga saboda su isa wurin aikin su da wuri kuma saboda kan mutum ya tsaya ya samu cunkoso a hanya sannan ta babur okada okada ake ce mi shi ko to a yankuna da dama mutane suna amfani da babur don sauri da sauƙin kaiwa ga inda suke nufi wato wurin aikin su da wuri sannan akwai ta bus ko motan sufuri a birane mutane da yawa suna amfani da motocin haya ko bus don kaiwa wurin aiki ko makaranta cikin lokaci ƙanƙani in sha Allahu wannan knn

tunda bana yin tafiya amma zan iya bada bayani kan hanyoyin sufuri da dalilan da ya sa mutane suke son su ta ɗaya akwai mota mutane da yawa suna son mota saboda tana da yawa tana da tana basu ƴancin tafiya a lokacin su tare da jin daɗin natsuwa da tsari akwai keke yana da amfani dan lafiyar jiki da rage hayaƙin mota da adana kuɗi da adana kuɗi sannan akwai mashin shi mashin kunga yana da sauri da kuma yana bi ƙananan hanyoyi yana sa mutane da yawa su fi son shi a wuraren da ake da cinkoso gurin go slow haka ko wani abu to da ya bi ta cikin unguwanni ze kaika inda ya dace dandanan cikin sauri in sha Allahu har se ka riga me mota ma zuwa sannan akwai bus ko motar haya suma kunga yana da arha musamman yanzu da lokacinnan rayuwa tayi tsada mai yayi tsada idan motan kanka ce zaka sa ma mai ka tafi ƴar tafiyar da bata wuce awa ɗaya zuwa biyu ba se ka sha mai da yawa amma bus ko motar haya suna da arha kuma suna temakawa wajen rage yawan ababen hawa akan titi akwai kuma jiragen ƙasa a wuraren da ake da shi kunga shima yana da sauri cikin kwanciyar hankali da kuma rage wahalar tafiya me nisa shima zaka isa inda kake so kaje in sha Allahu sannan akwai jirgin sama akwai jirgin sama shima kunga masu hali suna yawan amfani da shi in zasu je wurare da yawa zasu je cikin lokaci kaɗan ba tare da sun ɓata wa kan su lokaci ba

mutane suna jin daɗin abubuwa daban-daban tare da iyalin su domin ƙarfafa soyayya da zumunci ga wasu abubuwan da mutane ke jin daɗin yi tare da iyali kamar cin abinci tare yana ƙarfafa zumunci da bada damar tattaunawa cikin farin ciki amma kuma daɗi mutum ya zauna cikin iyalin shi ya ci abinci suna annashuwa ana hira ana jin daɗi sannan kallon fina-finai ko shirye-shirye mutane da yawa suna jin daɗin kallon fina-finai ko shirye-shiryen talabijin tare da iyalin su za'a zauna cikin nishaɗi da jin daɗi ana kallo ana yin raha sannan tafiya ko shan iska kamar yin yawo a waje ko tafiya zuwa wani wuri tare yana ƙara nishaɗi da haɗin kai sosai sannan akwai wasanni ko nishaɗi kamar wasanni wasanni kamar ludo dambe ƙwallon ƙafa ko sauran wasannin gida kamar su buga game da sauran su tana ƙara jin daɗi da haɗin kai nishaɗi kuma a zauna ayi kallo tare a ci a sha a gwangwaje a fita yawon shaƙatawa shima yana ƙara haɗin kai sosai sannan akwai taron dangi da bukukuwa kamar haɗuwa a bukukuwa kamar suna biki liyafa kamar suna biki ko liyafa yana ƙarfafa alaƙa da jin daɗin kasancewa tare wannan kenan

to tunda bana sauraron waƙa amma zan iya bada shawarar nau'ikan waƙoƙi da mutane da yawa ke jin daɗi da dare kamar waƙoƙin natsuwa calm music waƙoƙin da ke da kiɗa me laushi kamar piano ko violin suna temakawa wajen samun natsuwa da shririn barci kamar waƙoƙin soyayya suna sa nishaɗi sosai in ana jin su zakaji in kana sauraron waƙar soyayya zaka ji kana samun natsuwa sosai cikin ranka sannan akwai waƙoƙin addini wasu suna jin daɗin sauraron waƙoƙin addini kamar ƙasidun Islama ko waƙoƙin gospel ko waƙoƙin bege da waƙoƙin maulidi da ake yi don shaƙatawa da ƙarfafa ruhaniya kamar waƙoƙin gargajiya waƙoƙin gargajiya na hausa kamar fulani ko wasu al'adu suna bada natsuwa da jin daɗi sannan akwai waƙoƙin R&B da soul wasu suna jin daɗin waƙoƙin soyayya masu laushi don samun shaƙatawa suna ratsa zuciya in ana sauraren su wannan kenan se sauti na ɗabi'a nature sound kenan misali wasu suna sauraren sautin ruwan sama ko iska ko kukan tsuntsaye a cikin jeji kenan domin samun natsuwa da sauƙin barci sannan akwai wa'enda ke son waƙokin su Shata misali suma in mutum ya saba da su sun zauna cikin natsuwa da kwanciyar hankali in sha Allahu

assalamu alaikum mutane na yin mafarki daban-daban bisa ga abunda ke damun su ko kuma burin su ko abubuwan da suka faru a rayuwar su yanzu ga wasu nau'ikan mafarkai da mutane ke yawan yi kunga akwai mafarkai masu daɗi yin mafarki me daɗi yana iya tafiya zuwa wani wuri me kyau cin nasara a rayuwa ko samun abunda kake so misali zaka yi mafarkin an biya maka saudiyya ko kuma ga ka nan zaka je wurin wani shaƙatawa ko kuma misali yau ranar auren ka ce ko wani abu me daɗi haka ko kayi mafarkin kana cin abu me daɗi ka ga wannan mafarki zaka yi tunanin Allah sa ya tabbata tunda alkhairi ne a cikin su sannan akwai mafarkai masu ban tsoro kamar yin mafarkin ana binka ko wata matsala me ban tsoro wata na binka ko wani na binka da wuƙa ze yi ma lahani ko kuma ko kuma dai ana baka tsoro ka kasa barci ko kuma dai wani abu makamantan hakan wasu suna danganta hakan da damuwa ko fargaba amma dai wani hadda kawai sharrin shaiɗan ka kwanta ne baka yi addua ba a fiddo wanke-wanken sannan mafarkai masu ma'ana wasu mafarkan suna da ma'ana kamar wasu mafarkan suna nuna abubuwan da kake tunani akai ko wani saƙo daga zuciyar ka misali kana so ka cimma wani abu

'Yawwa, Assalama alaikum Kulawa da gida yadda ya kamata yana da muhimmanci saboda tabbatar da tsabtar muhalli, da kuma da kuma lafiayar mazauna gidan. Misali ga wasu shawarwari, da za su taimaka wajen kula da gidanka. Ka tsabtace gida akai-akai, Yin tsabtace gida na yau da kululum yana rage taruwar datti da ƙura wanda zai iya haifar da rashin lafiya, yana da kyau ko da yaushe mutum ya riƙa tsabtace gidanshi yayi shara, ya wanke, ko ya goge, ya share yana, yayi waye saboda kula da lafiyar shi da ta iyalin shi. Sannan gyaran kayan ɗaki. Kamar kula da kaynan ɗaki, kamar sofa, na yadi yana da muhimmanci. A cewar wani kamfani na HOD Furniture yana da kyau a tsabtace sofa na yadi akai-akai don ya daɗe yana amfani. In ana tsabtace yadin kujeru yana daɗewa yana amfani Sannan kula da Lafiyar Iyali. uhumm Yin shiri kan lamiran gida kamar girki, kwaliya, shafe-shafe, aure, ilimi d sauransu, yana taimakwa wajen inganta rayuwar iyali. Sannan Kula da Lafiyar Ƙashi. Ku sn mata suna buƙatar yin motsa jiki mai ɗaukar nauyi na mintuna talatin. so biyar zuwa bakwai a mako don hana yama sunan abin? Oisteo proisis da kula da lafiyar ƙashi. Sannan kula da kayan abinci, Ajiye kayan abinci a wurare masu tsabta kuma a rufe su da kyau, don hana shigar ƙwari ko dabbobi. Sannan Gyaran Kayan Aiki. Ka tabbatar cewa kayan aikin gida kamar, Fridge da injin wanki suna aiki dai-dai ta hanyar yin musu gyara akai-akai. Sannan shirya kayan Gida. Ka ajiye kayn gida cikin tsari don sauƙaƙa samu lokacin da ake buƙata. Wannan kenan.